kubalulekile ukuthi ezindaweni zokufundela beyakhe izindlu ezinkulu okuthiwa nga class njalo zihlale zihlanzekile kube le floorphansi futhi kube lama desk okuhlala konke le board ukuthi abantwana bebhalelwe kumele kuhlale kuhlanzekile kuskisekla emawindini ukuze imkhuhlane ethile ingahlukumezi abafundi abayabe bephakathi njalo

Kuqakathekile ukuthi izindlu ezisetshenziswa ngabantwana bezinga eliphansi zihlanzeke njalo abantwana kumele bakhuthazwe ukuthi bangabhali izivalo ngoba lokhu kuyazingcolisa

Abafundi bemfundo yaphezulu kulungile ukuthi ma befunda, bewasebenzise ama laptop ukuze bethole ulwazi olulohlonzi kulokho abakudingayo njalo begqoke amayunifomu afananayo ukuze bekhanye ukuthi bonke ngabantwana besikolo lalapho bezivikele ngama mask ukwenzela ukuthi bangaphefumuli umoya owodwa.

Abafundi bayafunda njalo bayasethelwa imhloliso ukuthi bebhale. Lapho bebhala omunye ngamunye uyabe ehleli eyedwa kungekho okopela omunye njalo ekhona umbalisi obalindileyo ngapha ebhodini lemdulwini kungekho mifanekiso ezobaphazmisa ukuthi becabange. Omunye lomunye uyavunyelwa ukusebenzisa amathuluzi asetshenziswa eskolo njengama khakhuletha ukuthi bencedise.

emfundweni yaphezulu lapho okubizwa kuthwa yi secondary kuhle ukuthi isikolo singafanani lesemfundo yaphansi e primary kumele kube phezulu abantwana bayabhadala i school fees esiphezulu so kuhle ukuthi kuyakhiwe ukwenzelaukuthi abantwana bebelemfundo labo ephezulu beqhatshe ama teacher afundileyo kuhle ukuthi kuhlale kuhlanzekile